Abantwana abancane kuqakathekile ukuthi bahanjiswe ezibhedlela beyekuba bekhangelwa imikhuhlane leyi ehlupha abantwana abancane kungoba lapho abakhula khona akusoze kubathinte.

Abantwana abasakhulayo kanye labadala kuqakathekile ukuthi bazithole bendawonye besenza imidlalo. Iyenza ukuthi igazi ligijime. Lokhu kuyenza ukuthi imikhuhlane inciphe.

Ungezwa kukhulunywa ngemibuthano ezabakhona emayelana ngokufundiswa kwabantu ngezempilakahle uzithole ukhona lawe ngoba lokhu okuyabe kufundiswa kuyakuphathisa empilweni.

Umhlaba lowu esesiphila kuwo usutshintshile kawusafani lezikhathi zasendulo .Khathesi kulula ukuthi umuntu athole ezempilakahle ancediswe Abe ngumuntu ophilileyo

Imikhuhlane isigcwele kumele ukuthi umuntu uma konke akwenzayo okuphathelana lokudla kumele aqale ngokugeza izandla lokhu kuyancedisa ukusula imikhuhlane.

Kulamaqembu ayenza ngezempilakahle ahamba efundisa abantu ngokuqakatheka kokuvikela lokuzivikela njalo bayabe befundisa indlela zokuzivikela kweminye imikhuhlane ehluphayo.

Ukwabelana kolwazi ngezempilakahle umhlaba wonke jikelele kwenza ukuthi abantu bavikeleke emikhuhlaneni yonke ehlukumezayo kulezinsuku.

Eminye imikhuhlane evelela phetsheya kulwandle ibonakala ngenxa yokuthi abantu bayafundisana ngasemagagaseni bayafaka ekulenjini ngezinto ezihluphayo

Uma ungumama kumele ukuthi uhlale uhambisa umntwana esibhedlela aye thola ukukhangelwa ngabafundileyo odokotela labomongikazi ukuze umntwana akhule ephilile.

Ngezikhathi zakudala kwakusesabisa ukugula Kungoba uyabe ukwazi ukuthi usungagula uswele usizo kodwa kulezi insuku zinengi izindawo lapho okutholakala khona uncedo ngezemtholampilo.

Kulaqula amakulu awezomhlaba athumela umlayezo ngezemphilakahle. Lokhu kwenza imphilo zabantu zibelula okusesiqongweni ngoba bathola ulwazi ngemikhuhlane.

Ukuhlanganelana labanye abantu kuqakathekile kuxoxwa ngezempilakahle kuqakathekile ngoba liyathola imfundiso njalo lifundisane ngokwenzakala emhlabeni okugoqela imkhuhlane

Umhlaba wonke jikelele ulendlela ohambisa ngayo imlayezo ephathelana lemikhuhlane esingahlupha abantwana ikakhulu abadala. Kuqakathekile ukuthi kube lamaqembu anjalo.

Abantu sebetholwa ukufundiswa ngezempilakahle ngengatsha ezigcwala umhlaba wonke jikelele ezihamba zifundisa ngezempilakahle.

Konke esikunathayo lesikudlayo kulesidingo ukuthi kube ngokuhlanzekileyo ngakhoke kuqakathekile ukuthi abantu bathole imfundiso ngendlela yokwenza ukuthi bathathe izinto ezihlanzekileyo.

Abantu abadala bayakhululeka uma besizwa ukuthi bayakhona ukuthola usizo emtholampilo, bajabule labo benelise ukuphila impilo ezinde.

Usungaphila enyameni kodwa uphazamisekile engqondweni ingakho kuqakathekile ukuthi abantu bathole ukwelulekwa ngaso sonke isikhathi ukuze bakhululeke lasengqondweni.

Usungabe uphilile emoyeni uphilile lasenyameni kodwa okuqakathekile yikuthi uphile konke lasengqondweni kungoba ingqondo yiyo eyenza ukuthi umuntu abe yikho ayikho khona.

Abantu abadala konke labancane abasakhulayo balokuhlupheka ngenxa yokugula engqondweni. Ingakho kuqakathekile ukuthi bathole ukwelulekwa

Kuqakathekile ukukhuthaza abasakhulayo bexwayiswa ngezempilakahle eziphathelana lengqondo ngoba engqondweni umuntu uyahlukumezeka kakhulu.

Umuntu ophilileyo engqondweni uhlala ekhululekile ingakho kuqakathekile ukuthi abantu behlale beselulekwa njalo ukuthi baziphathe njani lokuthi bangacabangi kakhulu.

Kuqakathekile ukuphakamisa isandla uma ufunda kungoba uyazwisisa konke okufundiswayo njalo lawe uyafunda okukhulu wenelise

Kuqakathekile ukuthi abantu babekwazi ngezingozi khanye lemikhuhlane etholakala nje kundawo esihlala kizo, lokhu kuphathisa njalo abantu bahlala belimukile.

Izindawo lapho okukhangelwa ngabantu kumbe lapho okwelatshwa khona abantu Kufanele kube labodokotela abenelayo ukuze abantu bonke bathole usizo bancediswe, baphile.

Omongikazi bangamaqhawe emisebenzini yabo abayiyenzayo kungoba yibo esikhathini esinengi abenza ukuthi abantu abancane labadala bathole usizo nxa befika esibhedlela.

izindawo lapho okwelatshwa khona abantu kufanele kube labo mongikazi abanengi ukuze wonke umuntu oyabe ephathekile athole usizo athole ukwelatshwa

Kulezi insuku ngenxa yemitshina eyenziwa ngamabhunu, sokulezinqola ezokuthwala labo abayabe bephathekile ngokusesiqongweni. Lokhu kuyabancedisa ukuthi bakhone ukuhamba besuka endaweni ezitshiyeneyo.

Ungabohlala endaweni engela amafasitela kungoba lokhu kuyenza kube nzima ukuthi uphefumule njengo muntu xhwayisa lawe abanye ukuze bavike.

Esibhedlela lapho okwelatshwa khona abantu kufanele ukuthi kuhlale kulemitshina elohlonzi njalo uhulumende kumele aphathise efake abantu abafundileyo.

Esikhathini esinengi okunye okuvikela abantu asebekhulile emikhuhlaneni eminengi yikuhamba uthatha imihloliso loba kungaba ngumhloliso wani. Usungaba ngowe gazi kumbe owamehlo.

Lapho okwelatshwa khona abantu kufanele ukuthi kuhlale kulabomongikazi abanengi labodokotela bangaze basilela, ngoba lokhu kuyaphazamisa impilo zabantu .

indawo lapho okuphathwa abantu bethole ukwelatshwa kumele zihlale zilabo dokotela abeneleyo ngenxa yokuthi lokhu kuyabaphathisa abantu bathole impilakahle

Izindawo lapho okulatshwa khona abantu kufanele ukuthi kubelembhalo leyi eyabe ilayezela abantu ukuba lokhu abakudingayo bangakuthola ngaphi.

kulama nkambani angaso akahulumende aphathisa izibhedlela kanye lamakilinika ngemithi kanye langemitshina eyokuthi kuthuthuke kube lokuncedisana kwabantu emphakathini kwezempilakahle

Eyinye yezinto ezikhathaza abantwana abancane yikuthi abazali bayabe bengakwazi ukuthi abantwana abancane kuyabe kufanele behanjiswe ezibhedlela isikhathi esinengi kulandelana, ukuze odokotela babekwazi ukubahlola belandelela.

Okunye okuqakathekileyo yikuthi izindawo lapho okwelatshelwa khona abantu zifake isicelo kuhulumende ukuthi bathole imithi loba imitshina yokuthi bathuthukise lapho okusetshenzelwa khona.

Izindawo lapho okwelatshelwa khona abantu kumele ukuthi ziyaziwe ngabantu emphakathini ukuba zisebenza ngasiphi isikhathi khona abantu beyahlala belungile nxa besizwa bephathekile bahambe kulezo ndawo

Sokungaba yindawo eyekuthi kubekuselatshwa abantu kodwa leyo ndawo ayiphumeleli uma abantwana bengahanjiswa ezikolweni. Kungoba bayikusasa yethu yibo abayabe sebeselapha abantu.

Isikhathi esinengi abantu bayabe betshaywa luvalo bengazi ukuthi kungabe kuyini lokhu okubahlukumezayo kodwa kulezi insuku izindawo zokuthola usizo ngezempilakahle seziyandile.

Lapho okwelatshelwa khona abantu kumele kube yindawo ebukekayo yingakho kuqakathekile ukuthi ihlanzeke njalo kucentwe kuhlale kubukeka khona abantu bezabuyabelanda ukuzothola ukwelatshwa endaweni ehlanzekileyo.

Uma kukhulunywa ngokuphathelana labantu, kuyabe kukhulunywa ngokufundiswana labantu. Ukufundisa abantu ngeyinye Indlela encedisa kakhulu empilweni. kuyanceda kakhulu ngoba kuhambisa izinto esezihluphile kulo umhlaba.

Loba yiphi imfundiso oyabe ulayo ephathelana lezempilakahle kumele ukuthi uyabele abanye abantu khona labo bezathola ukulimuka lolwazi ngezempilakahle.

Ukufundisana ngezempilakahle kuyinto enhle ngoba abantu babalolwazi akade bengelalo ngezinhlupho ezilethwa yimikhuhlane.

Ukuhamba ufundisa abantu ngezempilakahle kuyabaphathisa kakhulu ngoba kulezi insuku kulendlela esesiphila ngayo engenza ukuthi sizivikele emikhuhlaneni.

Kuqakathekile ukuthi amaqembu ahamba efundisa abantu ngezempilakahle bathumele imilayezo befaka imibhalo ukuthi kuyahlanganwa nini futhi kufundiswana ngezempilakahle.

Ukufundisana ngezempilakahle akudingi ukuthi kube labantu abakhonapho abafundisayo sokungenziwa izigwalo ezingahamba ziphiwa abantu , bazifundele ngokwabo.

Kulamaqembu lamaqula ahamba efundisa abantu ngemikhuhlane njalo leyo mikhuhlane abayichazele nje ebantwini bayafaka ebulenjini ukuthi laloba lapho oyabe ukhona uyakwanisa ukukhangela ubone ukuthi kulezi insuku yiphi imikhuhlane ehluphayo.

Amaqembu wonke ahamba esazisa abantu ngemikhuhlane kanye layo yonke into ehlanganelana emithi aqakathekile unjalo kumele amaqembu anjalo athuthukiswe aphakamiswe ngohulumende

Kuyinto enhle kakhulu ukuthi abantu ikakhulu abasakhulayo bafundiswe ngezempilakahle konke labantu abadala khona beyahlala belimukile.

Kungathiwa kulabantu abadinga ezempilakahle esikhathini esinengi ngabantwana kungoba abantwana uma besesebancane imizimba yabo iyabe isebuthathakaka

Abantu abazimeleyo bame kufasitela elihle ifasitela elilezitina ezibomvu bavule amehlo abo.

Kulezi insuku uhulumende usukumele phezulu ukuthi kuncediswe izindawo lezibhedlela lapho okwelatshwa abantu khona bencediswa ngemitshina langezinqola zokuthwala abantu abagulayo

Imibhalo lamabhakane kuqakathekile ukuthi itholakale lasemigwaqweni kungoba iyalayezela abantu lapho abangathola khona isibhedlela

Indawo lapho okwelatshwa khona abantu kufanele kube lemibhalo ukuze abantu babekwazi lapho okumele baqonde khona bangaze badlalisa isikhathi kumbe kuwonakale okunye bengakwazi lapho okumele bayekhona.

Abantu emphakathini bayazinikela ngokuhlanza lapho okwelatshelwa khona abantu. Asikhuthaleni sihambenini siyephathelana labanye khona abantu beyathola ukwelatshwa endaweni ezihlanzekileyo.

Uhulumende kufanele ukuthi aqakathekise ukuthuthukiswa kwezibhadlela ukuthi abantu lapho abayakhona ukuyathola impilakahle bafike bathole usizo ngendlela ethuthukileyo elokuhlakanipha phakathi.

Uhulumende kufanele ukuthi aphathise izindawo lapho okwelatshwakhona abantu ngemitshina loba izinqola ezokuthi kuthwalwe abantu bathole usizo kusesemasinyane..

Uhulumende usukumele phezulu ngokuthuthukisa indawo lapho abantu abagulayo abahamba khona besikwelatshwa ngothenga izimota ezithwala abantu.

Kulezinsuku uhulumende uyaqakathekisa kakhulu ukuthi kuthuthukiswe izibhedlela lalapho abantu abathola khona usizo ngezempilakahle.

Kuyinto enhle kakhulu uma ubona abantu abadala behlaliswa phansi .Bephiwa infundiso mayelana ngezempilakahle. Lokho kuyabaxhwayisa ngazo zonke inhlupho ezibakhona ezikhathini ezinengi. Ezimayelana lemikhuhlane.

Ibhakane leli uyakwanisa ukuhamba uze ufike umango wakhona muncane kawufiki lamatshumi amathathu

Kuqakathekile ukuthi uhulumende angenelele lapho okwelatshelwa khona abantu khona kuyaba lenguquko kuthuthuke abantu bathole usizo olusesiqongweni.

Kuhle ukubona lapho okuyelatshelwa khona abantu kuhlala kuhlanzekile ngoba akuvumi ukuthi uhambe emthola mpilo ufike uthole kungcolile

Ulwazi ngendlela olukhula ngakhona kulezi insuku kuyajabulisa kakhulu ngoba usungaqamuka isandla kodwa uthole isandla esenziwe loba yinsimbi esokuthi sikuphathise impilo yakho yonke

izindawo zonke ezigoqela izibhedlela kumbe lapho okwelatshenlwa khona abantu kumele ukuthi zihlale zihlanzekile kumele kube labantu abahlanza lezo zindawo

izibhedlela lalpho kwelatshwa khona abantu kumele kuhale kulabo mongikazi abanengi labo dokotela abanengi lokhu kungaphathisa abantu bathole ukuncediswa

Izibhedlela kanye lamakilinika kulezi insuku sokuthuthukile ngenxa yemitshina lakho konke okulokukhalipha okwenziwa ngamabhunu ukwenza ukuthi abantu bathole impilakahle.

usungabe ufikile lapho oyakhona kodwa ungasakwazi lapho okufanele uhambe khona ungahamba ukhangela imibhalo eyabe ifakiwe khonalapho ofuna ukuyakhona

Izindawo lapho okuthengiswa khona imithi eyokwelapha abantu kufanele ukuthi zihlale zihlanzekile ukuze kungabi lengcekeza ezayenza imithi leyo eyabe ithengiswa icine ingasalunganga.

Indawo lapho okwelatshelwa khona abantu akuyisiyo mithi kumbe omongikazi abaqakathekileyo kuphela Indlela bona abaziphatha ngayo lokukhulumisana ngayo iqalathekile layo

Imibhalo iqakathekile ngoba iyenza ukuthi abantu abadinga lapho okwelatshwa khona babone indawo njalo yindlela yokuziveza iphinde ilayele abantu ukuthi beyengaphi.

Kuqakathekile ukuthi uHulumende angenelele athenge imitshina emitsha ehambelana lemikhuhlane etholakala kulezi insuku ezinjengabo mdlavuza ukuze abantu batholwe usizo.

Usungagula ubulawa yisisu ungaboni kodwa ngangaphandle ukuthi kwenzakalani kodwa ngenxa yemitshina eyenzwa ngamabhunu sokulula ukuthi odokotela babone bakunike usizo.

Usungazizwa uphathekile esiswini loba imithambo ibuhlungu kodwa khululeka kulezi insuku kulemitshina elokuhlakanipha eyenzwa ngamabhunu ekwanisa ukubona ngaphakathi okukuhluphayo

Kulezi insuku ngenxa yolwazi osolukhona amadokotela kanye labo mongikazi benelisa ukuthi banike abagulayo usizo bathole impilakahle.

Abadala labancane bayathola usizo abaludingayo kungenxa yolwazi osolukhona kulezi insuku oluza ngemitshina eyamabhunu

Uma usizwa kukhona okukuhluphayo emzimbeni ungazwisisi ukuthu kuyini ungatshaywa luvalo kulezinsuku uyangena ebulenjini ube usubuza ukuthi kungabe kuyini okungenza ngizizwe ngaleyo indlela engizizwa Nagy.

Kulezinsuku sokulemitshina ekhona ukukhangela phakathi kwemizimba yabantu ukuze babone ukuthi kuyini okungabe kuhlukumeza umuntu emzimbeni.

Kulezi insuku kulula ukuthi odokotela babone ukuthi umuntu uhlukunyezwa yikuyini ngenxa yolwazi osolukhona oluyenza ukuthi kube lemitshina ekwanisa ukukhangela ngaphakathi komuntu.

Ngenxa yokuthuthu kwakulezi insuku umuntu oyabe ezithwele usana lwakhe olusesiswini luthole ukukhangelwa luphiwe imithi edingakalayo

Ungabe uhlutshwa yimithambo, kumbe ungabe uhlutshwa yizinto eziphakathi komzimba, ezingabonakali ngeso. Khululeka kulezi insuku kulemitshina lendlela odokotela abayenza ngayo ukukhangale ngaphakathi komuntu.

Usungabe uzizwa uphathekike emzimbeni kodwa kungabonakali ngeso lenyama lokhu sekuyindaba ezakudala ngoba sekulemitshina ekhona ukukhangela ngaphakathi komzimba

Uma usizwa ngani uphathekile khululekanhanba esibhedlela kulemitshina lokuhlakanipha okunengi okuzayenza ukuthi odokotela bakhone ukubona ukuthi kuyini okukuhluphayo.

Usungaba yisidudla kumbe ube ngocakileyo usungaba mude kumbe ube mfitshane kodwa lokho akukuvaleli ngaphandle ukuba uthole usizo emtholampilo.

Eminye imkhuhlane ayibonwa ngeso lomuntu kufanele ukuthi kube lendlela yokukhangela phakathi komuntu ingakho kulemitshina eyenziwa ngamabhunu kulezinsuku elokuhlakanipha eyokukhangela phakathi komuntu.

Amadokotela akulezi insuku ayakhona ukuhlola into enga phakathi komzimba besebenzisa imtshina, yikho okuhle ngalindlela asebefunda ngayo.

Usungazizwa ungaphilanga kuhle emzimbeni lokhu kuyinto encane uyahamba esibhedlela bayafika besenza imihloliso bedingisisa ukuthi yikuyini okukwenza ungazizwa kahle.

Kuqakathekile ukuthi bonke abalamandla awokuthuthukisa indlela lapho abantu abathola khona usizo ngezempilakahle lokuthenga imitshina eqakathekileyo baphathelane lezibhedlela kuthuthukiswe lokho

Imitshina eyenziwa ngamaBhunu, yenza ukuthi abantu abadala baphile impilo ezinde, kungoba bayabe bethola usizo olukhulu. Kuleyomitshina.

Abafanyana loba abantwana abancane abasakhulayo balomkhuba wokuthanda ukudla isawudo kakhulu kodwa kulezi insuku sekulemitshina eyokukhangela ukuthi ezinye izinto. olazo emzimbeni ezingakulimaza yiziphi.

Okunye okwenza ukuthi abantu basile yikuthi indlela zokwelapha abantu sezithuthukile ngenxa yemitshina lezindawo esezithuthukisiwe nguhulumende.

Eminye imitshina esetshenziswa kumele ukuthi abantu bafundiswe ingakho kusiba lamaqembu ahamba efundisa abantu ngeze mpilakahle lango kusebenzisa imitshina eyabe isesibhedlela

Indawo lapho okukhangelwa khona kuhlolwa abantu behlola igazi kumbe behlola amehlo kumbe behlola izinyama kufanele kuhlale kulemitshina elohlonzi ezakwanisa ukukhangela abantu

Uhulumende kuqakathekile ukuthi afake isandla ekuthuthukiseni imitshina lezindawo lapho okuhlolwa khona abantu khona bezathola ukwelatshwa.

Sekulezingatsha ezamabhunu ezilungisa imitshina yokuthi kukhangelwe leyo mikhuhlane engabonakaliyo etholakala emizimbeni, egazini kumbe emehlweni.

Eminye imikhuhlane engabonakaliyo edinga imhloliso kuqakathekile ukuthi kwenziwe izindawo lapho okukhangela ngokuhlola kuhlolisiswe leyo mikhuhlane engabonakali kalula.

Okunye okuyenza ukuthi ezibhedlela kube yindawo eqakathekileyo kakhulu. Yikuthi bayenelisa ukwenza imihloliso etshiyeneyo, laloba kuyini okukuhluphayo beyenelisa ukukuthola ,uthole usizo .

Imitshina eyokuhlola abantu kungaba ligazi kumbe amehlo kumbe izinyama emzimbeni kuqakathekile ukuthi zihlale zikhangelwa ukuthi zisetshenziswe kuhle abantu basile.

Okunye okuhle ngalezi insuku yikuthi sokulemitshina etshiyeneyo eyenzwa ngamabhunu eyokuhlola igazi kumbe amehlo kumbe izinyama emzimbeni ukuze bathole ukuthi kuyini okuhlukumeza umuntu.

Ungazizwa ungakhululekanga emzimbeni loba yibuphi ubuhlungu obuzwayo hamba esibhedlela kulendlela eyokwenza imihloliso bakuhlole bathole okukuhluphayo.

Indawo lapho okwenziwa khona imihloliso kukhangelwa ukuthi abantu bangabe bephethwe yini. Kuqakathekile ukuthi indawo lezi. zithuthukisswe kuthengwe eminye imitshina elokuhlakanipha phakathi.

Indawo lapho okukhangelwa khona abantu kumbe ukuhlolwa igazi loba yizinyama kufanele ukuthi kuhlale kulemitshina elohlonzi ezakwelapha abantu okusesiqongweni

Kuqakathekile njalo ukuthi uhulumende athuthukise lapho okuhlolwa khona igazi Kanye lezinyama ezabantu abayabe bephathekile ngaphakathi komzimba lokhu kuyasiza abantu.

Kuleminye imikhuhlane othi ungayithola enjengemdlavuza, ukuthi iyabe ingelapheki, kodwa kulezi insuku imfundo seyakhuphuka, benelisa ukuthi bakunqande lokhu.

Ungabi lovalo lokuhamba esibhedlela ukuyabika uhlupho oyabe ulalo kungoba lokhu kuyakuphathisa kakhulu ukuze ubengumuntu ophilileyo.

Abadala bahlala besithi abantwana baqakathekile yingakho kulabo dokotela labo mongikazi abakhangela ngabantu abazithweleyo ukuze abantwana baphume bephilile belamandla bakhone ukuphila impilo ende.

Abantu abazithweleyo kuqakathekile ukuthi baphathwe njengamaqanda ngoba labo bantu bayabe bethwele ikusasa yelizwe eyabe ingabantwana.

Abafazi abazithweleyo kufanele ukuthi banakekelwe ngoba labo abantu kulula ukuthi bazithole sebelemikhuhlane kumbe bazithole sebephathekile.

Imitshina yamabhunu iqakathekile empilweni zabantu ngoba isithuthukisa indlela esiphila ngayo eminye yemitshina isingabangeyokuthi ube uzikhangela ukuthi umzimba wakho ukhula okungakanani kumbe eyinye ibengeyokukungcedisa ukungenisa umoya emzimben ma uphefumula

Imitshina yamabhunu iqakathekile usungaba ngumtshina omncane usungaba ngumtshina omkhulu kodwa okuqakathekikeyo yikuthi umsebenzi oyenziwa yilo mtshina uzabamkhulu ngoba uzaphathisa abantu.

Imitshina eyenziwa ngamabhunu ilokuqakatheka okukhulu ngiba leyomitshina uma umuntu ehlinzwa loba ekhangelwa ehlolisiswa igazi kumbe yikuyini lokhu abakuhlolayo yenza ukuthi kwenziwe ngendlela esesiqongweni.

Imitshina eyenziwa ngamabhunu iqakathekile kakhulu ngoba leyo mitshina iyenza ukuthi umuntu bakwanise ukuphila impilo ende. Umtshina ofana lowokukhangela igazi iyenza ukuthi ubone ukuthi igazi lakho lihamba kuhle emzimbeni.

Usungabe uqamukile loba uhlutshwa izinyo kodwa kulezinsuku isikhona mitshina eyokubamba amathambo loba izinto ezifana lamazinyo ukuthi kulungisiwe lokhu okuyabe konakele.

Imitshina eyenziwa ngamabhunu iqakathekile ngoba yiyo ethuthukisa impilo zabantu. Leyo mitshina iyenzwe ngokukhalipha iyenza ukuthi abantu bethole ukwelatshwa.

Okunye okwenza ukuthi sibe ngabantu abaphilileyo empilweni, yikusebenzisa imitshina etshiyeneyo eyabe ilungisiwe ngabantu abafundileyo, lokhu kuyaphathisa.

Imitshina elungiswa ngabelungu iqakathekile ngoba iyakwanisa ukwenza lokho umuntu angeke akwenelise okungaba ngumzekeliso yikukhangela amehlo omuntu. Kulomtshina osungaba ngowokukhanyisa phakathi kwelihlo ubone ukuthi imisipha yonke ingaba isame kuhle yini.

Eminye imikhuhlane elenkani enjenge mdlavuza iyakhona ukuthi ikubulale kodwa kulezinsuku sekule mitshina etshiyeneyo eyenziwe ngabantu abakokukhalipha ukuthi bakukhangele kusase masinyane okuyimikhuhlane lokhu.

Okunye okwenza ukuthi ukwelatshwa kwabantu ezibhedlela kube lula yikubakhona kwemtshina ephathisayo eyenza ukuthi umuntu elatshwe ngokuphangisa.

Izidakamizwa lezi ziyelapha umzimba njalo kuqakathekile ukuthi uphiwa lezi izidakamizwa uzisebenzise ngendlela yazo hayikhona lokhu okungakuphiwanga

Kulezi insuku sokulemitshina eminengi eyokuthi iphathise abantu empilweni zabo sokungaba ngumtshina wokukhangela ukuthi igazi lakho ligijima kanjani emzimbeni okungakuphathisa kakhulu ukuthi ungabi lomkhuhlane

Imitshina elungiswa ngamabhunu ilokuhlakanipha phakathi ngoba iyancedisa kakhulu abantu ukuthi nxa kuhlinzwa kumbe kukhangelwa amehlo loba kuyi kuyini okuphathelana lezempilakahle imitshina le iqakathekile.

Imitshina eyenziwa ngamabhunu iqakathekile ngoba kwesinye isikhathi kuyabe kudingeka ukuthi kufakwe umuthi phakathi kwemithambo yomuntu lokhu kwenziwa ngemitshina eyabe yenziwe

Kulezi insuku kuyathokozisa kakhulu ngolwazi olukhona. Sokulemitshina eminengi etshiyeneyo eyokusiza uma umuntu ehlinzwa kumbe ehlowa.

Loba kungaba yiwuphi umkhuhlane okuhlukumezayo kulezinsuku sokulemitshina ethuthukileyo eyokukhangela leyo mikhuhlane kumbe uthole ukwelatshwa.

Imitshina yakulezinsuku ilohlonzi njalo ihambela esiqongweni ngoba isithuthukise impilo zabantu ekuthini bathole impilakahle

Eminye imikhuhlane idinga ukuthi umuntu ahlinzwe ngaphakathi kukhangelwe lokhu okuyabe kuhlupha kukhitshwe nxa kulesidingo ukuze kwenzeke lokhu kuyabe kudingeka imitshina eyalezinsuku.

Imitshina eyenziwa ngamabhunu iqakathekile nxa ungumuntu ungalimala kuyabe kunzima ukuthi ukwanise ukuthi ube uhamba kodwa ngenxa yeminye imitshina uyakwanisa ukuthola lapho okubambelela kumbe okokuncedisa ukuthi uhambe.

Imitshina yakulezi insuku iyenziwe ngabantu abafundileyo abalokukhalipha okumangalisayo. Leyi imitshina iyenza ukuthi ukwelatshwa kwabantu kube lula.

Imitshina elungiswa ngamabhunu iqakathekile kakhulu njalo ilokukhalipha. Iyasetshenziswa ukukhangela izinto emzimbeni ezingaba ligazi ukuthi lingabe ligijima ngendlela edingakalayo yini emzimbeni.

Imitshina eyakulezi insuku isiyenziwa okusezingeni eliphezulu okwenza ukuthi umuntu uma ephathekile aphangise ukuthola ukwelatshwa lokhu yinto enhle.

Ngezikhathi zakudala wawukwanisa ukuthi uqamuke ngaphakathi ube usu vuvuka kodwa ungelaso isiqiniseko sokuthi uqamukile kodwa kulezi izinsuku kulomtshina okukhangela ngaphakathi ukuthi konke kungabe kukahle .

Uma uthi uyabheka uthole ukuthi kulabantu abafundileyo abakwaziyo abakwenzayo kuyinhlanhla, isimanga esikhulu kuwo umhlaba kasihlale sinjalo sithuthukisana.

Usungazizwa ungasakwanisi ukuhamba loba ususehluleka ukuphefumula kuhle kodwa lokhu sekwayenzwa kwabangcono ngemitshina esilungiswa kulezi insuku ngabantu abafundileyo imitshina leyi ngeyokuphathisa empilweni.

Kuqathekile ukuthi uhulumende enelise ukuba athenge imitshina ephathisa abantu ezibhedlela ngoba leyimitshina iqakathekile ekutheni abantu bathole impilakahle

Okunye okwenza ukuthi imisebenzi esibhedlela ibelula njalo iyenzeke, yikubakhona kwemitshina lokunye nje okuphathelana lokuncedisa lapho okuyabe kusetshenzelwa khona.

Imitshina eyenziwa ngamabhunu iqakatheli ngoba iza lokuhlakanipha phakathi okuncedisa abantu abagulayo loba abayebe belimele.

Imitshina kulezi insuku yiyo eyenza ukuthi ukwelatshwa kwabantu kungaze kwathatha isikhathi eside. Imitshina leyi iyabe itshengisela ukuthi umuntu uphile okungakanani njalo itshengisele lokuthi kuyini okwenzakalayo.

Kudala kwakumangalisa ukuthi kulezinto ezinjengemitshina encedisa ukuthi odokotela kanye labanye abaphathelane lezempilakahle basize abantu.

Imitshina eyenziwa ngamabhunu iqakathekile ngoba yenza ukuthi ukwelatshwa komuntu kungaze kwathatha isikhathi eside. Kungaba yikukhangela igazi, loba ukufaka umuthi phakathi kwemithambo.

imitshina eyabuya lamabhunu iyancedisa ezibhedlela lokho kuyenza ukuthi ukwelatshwa kwabantu kungaze kwathatha isikhathi eside kakhulu isikhathi eside kakhulu

Imitshina eyenziwa ngamabhunu , iqakathekile ngoba iyaphathisa empilweni zabantu. Lokhu kwenza ukuthi indlela abathola ngayo ukwelatshwa ithuthuke.

Omanjinela abanengi okwenza imisebenzi yabo ingabi lokuphuza uma besebenza kuyabe kwenziwa yikuthi bayabe besebenzisa imitshina eminengi etshiyeneyo ephathelana lalokhu abakwenzayo

Imitshina eyenziwa ngamabhunu iloluhlakanipha phakathi ngoba iyanceda kwezinye izinto ezinjengemihloliso. Eyokuthi kuyabe kumele bakhangele lokhu okungabonakali ngeso.

okunye okwenza ukuthi ukwelatshwa kwbantu kufithizeleke kube yinto eseiqongweni ethuthukileyo yimitshina emitsha eza lamabhunu

Ngezikhathi zakudala kwakunzima ukuthi abantu bathole usizo ezibhedlela kodwa kulezi insuku sokulemitshina eyenza umsebenzi ubelula njalo uyenza ukuthi kuphume impumela esesiqongweni eqondileyo ukuba kuyini okuyabe kuphathe umuntu.

Eminye imitshina eyenziwa ngamabhunu iqakathekile kakhulu ngoba iyenza umsebenzi ubelula. Into efanele ithathe isikhathi eside icina isithethe isikhathi esincane.

Eminye imitshina iyaphathisa omongikazi labodokotela ukuthi babone okuyabe kuhlukumeza umuntu kumbe bakhangele nje okugoqela ukukhangela amehlo kumbe ukuhamba kwegazi emzimbeni.

imitshina eyenziwa ngamabhunu iqakathekile empilweni ngoba ithuthukisa indlela okwelatshwa ngakhona abantu abancane konke labadala bathole impilakahle

usungaba ngu dokotela ube usebenza lezigulane kodwa kuqakathekile ukuthi lawe uzivikele kulowo msebenzi oyabe uwuyenza indlela yokuzivikela zinengi usungagqoka loba ngamangilazi ukuthi nxa uhlinza kungabi lokukungenayo emehlweni

Konke okuhlukumeza abantu kulezinsuku kungaba kuyikwehluleka ukuhamba akusahluphi kulezinsuku ngoba sokulemitshina elungiswa ngama Bhunu.

Asisekho isidingo sokulindela amaviki umelele ukuthi umuthi owudingayo ubuye uvela phetsheya. Lokhu ngokwakudala khathesi imithi yamabhunu isigcwele yonke indawo.

Nxa uzizwa ukphathekile uyahamba kudokotela uyazifika ekubhalela umuthi owudingayo. Ungaze watshayiwa luvalo ngoba lezi insuku imithi igcwele uyawuthola kaluka nje.

Imithi eyenziwa ngamabhunu ilokuhlakanipha phakathi ngoba iyenziwe ngendlela yolwazi. Lolulwazi luzayenza ukuthi abantu bathole impilakahle.

Imithi eyesilungwini yayihlupha ezikhathini zakudala ukuthi itholakale, kodwa kulezi insuku usungahamba loba kungaphi udinge lowo muthi ofuna ukuthi uwuthenge uyawuthola kalula.

Ukungabi lolwazi kulezi insuku ngezinye indlela ezisibisela emuva ngakho uma ungumuntu omdala woba kwazi ukuthi laloba kuyikwiyini okukuhluphayo kulemithi eyesilungwini eyokukuphathisa ngalolu uhlupho.

Ikhemisi iqalathekile ngoba kutholakala amaphilisi awokusiza abantu njalo kumele ukuthi kube labantu abafundileyo abalolwazi olupheleleyo

Imithi yesintu iqakathekile ngoba iyenza ukuthi abantu bathole ukuvikeleka emikhuhlaneni, ehluphayo, elenkani efana lengculaza. Lokhu kuyenzelwa ukuthi impilo zabo zibe zinde.

Imithi yakulezinsuku iyenelisa ukwelapha konke okungabe kuhlupha umuntu njalo imithi yangakhona iyathengeka ngentengo eziphansi ubuhle yemithi yamabhunu.

Imithi eyesintwini iqakathekile kodwa eyesilungwini eyakhathesi eyenzwa ngamabhunu layo iqakathekile njalo ngoba iyenza ukuthi imikhuhlane esihlupha kulezinsuku iyelatshwe.

Kulezi insuku kulula ukuthi umuntu athole ukwelatshwa ngoba imithi yakhona ilokukhalipha okunye okusesiqongweni, okwenza ukuthi umkhuhlane uphele masinyane.

Eminye imikhuhlane emincane ungezwa uphathekile, kulula ukuthi ubekwazi ukuthi kuyini okungabe kukuhlupha, uyakhangela ebulenjini ubususiyathenga umuthi wakhathesi oyenziwa ngamabhunu

Kulezi insuku umkhuhlane usungabamncane kumbe ubemkhulu kidwa lokhu akulandaba ngoba imithi yamabhunu iyelapha loba yiwuphi umkhuhlane.

Imithi eyenziwa ngamabhunu, ayenzelwanga nje ukuthi iyelaphe umuntu , iyenzelwe ukuthi abantu bakwanise ukuyithenga ngentengo ephansi.

Imithi eyesintwini iqakathekile kodwa imithi eyesilungwini layo iqakathekile ngoba kule minye imikhuhlane eyabe idinga ulwazi olokuthi ingavikelwa njani.

Imithi eyenziwa ngamabhunu kudala yayihlupha ukuthi itholakale kwabansundu kodwa kulezi izinsuku konke sokulula abantu sebethola impilakahle ngenxa yokuthi isitholakala leyomithi.

Izikhathi zakudala kwakuleminye imikhuhlane engaziwayo ukuthi ingelatshwa kanjani. Kodwa kulezi insuku ngendlela ulwazi oselugcwele ngakhona sekulula ukuthi uthenge umuthi wenze uyelatshwe.

Imithi yakhathesi yenzwa ngabantu abafundileyo. Njalo kuqakathekile ukuthi umuntu aqale ayekudokotela ukuze abhalelwe umuthi afanele awuthathe.

Umuntu ukuze aphile abe ngophilileyo engqondweni akumelanga asebenzise izidakamizwa angaziphiwanga kungoba kuwona umzimba.

Imithi yakulezinsuku isebenziseka lula ngoba iyabe iyenzwe ngendlela esesiqongweni iyenza ukuthi umuntu angaze wathatha ngobunengi bawo.

Usungabe uphethwe ngumkhuhlane omncane. Ubusucabanga ukuthi kakulamaphilisi ongawasebenzisa ukuthi usile, kodwa kulezi insuku, sekutholakala amaphilisi elapha loba yini.

Uma uzizwa uphathekile emzimbeni ungazizwa kuhle ,uyahamba endaweni okuthiwa yikhemisi .Lapho kutholakala khona imithi eyokusebenzisa ukuthi uthole ukwelatshwa.

Imithi yesilungwini ayisahluphi njengezikhathi zakudala ukuthi uyahlala amaviki umelele lowo muthi kodwa kulezi insuku lapho ohambayo khona okuthengiswa imithi uyawuthola umuthi owudingayo.

Singeyisi imithi eyesilungwini Kungoba iyabe iyenziwe ngabantu abafundileyo okusesiqongweni okumangalisayo imithi leyi iyenelisa ukwenza ukuthi umuntu aphile iminyaka eminengi.

Usungahlutshwa lunyawo kumbe uhlutshwe yisandla! Khululeka! Imithi ehambelana lalokhu okukuhluphayo isitholakala kalula kanjalo nje. Ungazizwa utshaywa luvalo. Hamba lapho okuthengiswa khona, uyedinga lowo muthi.

Usungaba lengculaza kumbe ubanjwe ngawuphi umkhuhlane .Kawungatshaywa luvalo ,kungoba uzaluthola usizo .Wenelise ukuphila impilo ende njalo elenjabulo.

Usungaba loba ngumkhuhlane bani okuhlukumezayo akungakukhathazi lokhu ngoba kulezi insuku kulemithi eyenzwa ngamabhunu elokuhlakanipha phakathi, leyo mithi iyelapha okumangalisayo

Umuntu usengaphatheka emzimbeni kodwa kulezinsuku usekwanisa ukuphila impilo ende ngenxa yemithi esiyenziwa ngamabhunu elokuhlakanipha phakathi.

Imithi eyesilungwini iqakathekile kakhulu ngoba sokuleminye imikhuhlane enzima kakhulu eyelatshwa yileyomithi ngakho kuqakathekile ukuthi abantu bakhangele ebulenjini babelolwazi ngaleyo mithi.

Eminye imithi yesilungwini, eyenziwa ngamaBhunu. Iyaphathisa emizimbeni yethu, njalo. Iletha ukuthuthuka emizimbeni yethu. Njalo yenza siphile impilo ezinde.

Imithi yamabhunu iyaphathisa ebantwaneni abancane abasebuthakathake .Lokhu kwenza ukuthi abantwana abanengi bathole impilakahle. Lokhu kuyakha isizwe lekusasa yethu.

Imithi eyenziwa ngamabhunu ilokuhlakanipha phakathi ngoba leyi imithi iqala ifundelwe ukuthi yenziwa kanjani ingakasetshenziswa ngabantu. Njalo imithi leyi ithuthukisa impilo zabantu baphile impilo ezinde.

Imikhuhlane eminengi eyakulezi insuku iyabe ifuna imithi eyenziwe ngamabhunu ngoba leyo imithi iyabe iyenziwe ngabantu abalolwazi abafundileyo okusesiqongweni.

Imithi eyenziwa ngamabhunu inceda abantu abadala abancane .Kanye labo bonke nje jikelele. Lokhu kwenza ukuthi abantu babelokusizakala okuthuthukileyo

Usungabe uzizwa uphathekile ungatshaywa luvalo hamba ekhemisi uyethenga imithi yamabhunu ngoba iyasiza kakhulu uma uphathekile.

Ukufunda kuqakathekile, kungoba ngokuya kwesikhathi umntwana engafunda uyabe esephathela kusifundo enika abakibo ulwazi.

Akusiwona amaphilisi kuphela ayenza umuntu ukuthi asile. Eminye imithi eyakhathesi isingabe ingamanzi okokuthi uyavula unathe une usulahla imbodlela.

Imithi eyenziwa ngamabhunu iqakathekile ngoba iphathisa empilweni ezabancane labadala ,abelemzimba ephatheka okulula njalo kumele bayithathe leyo mithi.

Imithi eyamabhunu ilokuhlakanipha phakathi kungakho kuqakathekile kakhulu ebantwini abadala ngoba ebantwini abadala kutholakala imikhuhlane engazwisisekiyo.

Imithi yamabhunu iqakathekile ngenxa yokuthi kule minye imikhuhlane enzima, eyabe idinga imithi eyenziwe ngabantu abalolwazi olujulileyo.

Usungabe ulokuthandabuza, imithi yamabhunu, kodwa uyakhona ukuhamba ebulenjini udinge ulwazi ngikuqakatheka kanye lobubanzi besizo yaleyo mithi.

Imithi eyenziwa ngamabhunu eyakulezi insuku iyenelisa ukuthi umuntu olomkhuhlane owenza ukuthi azizwe engaqinanga emzimbeni kumbe kungaba yisiphi isimo azizwa eyiso sona leyo mithi iyamphathisa kakhulu

Imithi eyakulezi insuku iyancedisa ukuthi uma uphathekile uzizwe usungcono lokhu kweza ngenxa yemfundo yamabhunu elokuhlakanipha.

Kulezi insuku sokulemikhuhlane eminenginengi etshiyeneyo ehlukumeza abantu, kodwa okuhle yikuthi abantu abafundileyo labo sebandile abakhona ukuthi basize.

Imithi eyaziwa ngamabhunu idlala indima enkulu empilweni zabantu ngoba iyalondoloza impilo yomuntu baphile iminyaka eminengi engela ukuhlupheka.

Kungaba kuhle kakhulu ukuthi abantwabethu sibafundise labo babelolwazi ngemithi yamabhunu ukuthi iyenziwa kanjani khona bezakwanisa ukuthi labo beyenze.

Eminye imithi eyenziwa ngamabhunu ilokuhlakanipha phakathi okujulileyo okwenza ukuthi eminye imikhuhlane elenkani efana lengculaza ithole ukuthuliswa.

Ungabi lensolo ezinengi ngemithi oyibonayo kule izinsuku uyakhona ukungena ebulenjini udinge ulwazi ngaleyo mithi oyabe uyibona.

Imithi yakulezi insuku iyakwanisa ukwelapha konke okuhlukumeza umuntu ngoba ulwazi kulezi insuku solujulile. Akula odokotela abangakwaziyo.

Imithi eyenziwa ngamabhunu isidlale indima enkulu empilweni zabantu kungoba abantu sebephila impilo ende ngenxa yaleyi mithi

imithi eyakulezi insuku iyasebenza njalo itholakala ngentengo ezibambekayo singazwa simadolonzima umasifisa ukuthi sithenge imithi

Kulezinsuku kulemithi elohlonzi evumela abantu ukuthi bakwanise ukuyenza izinto ezinengi ezitshiyeneyo ezigoqela ukuthi imizimba yabo ihlale ihlanzekile

Imithi eyenziwa ngamaBhunu iyelapha, yingakho iqakathekile ngoba iyenza ukuthi abantu baphile impilo ezinde, ezingela ukukhathazeka okukhulu.

Imikhuhlane ehluphayo eyakulezinsuku sokungaba yingculaza loba yini sokulula ukuthi imikhuhlane enjalo uphile ingakubulali ngenxa yemithi eyenziwa ngamabhunu

Imithi eyesilungu kimi iyigxenye yempilo yethu eqakathekileyo kakhulu Kungoba leyo mithi iyabe iyenziwe ngabantu abalolwazi .Lolu lwazi bayalufaka ukuze benelise ukuthi impilo yomuntu ibende

Imithi eyesilungwini iyelapha njalo, isiza kakhulu abantwana abancane labantu abadala kungoba labo balemizimba ebuthakathaka, imithi leyi iqakathekile

Imithi eyelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo isitholakala lokhu kwenzeka ukuthi kubekhona ngenxa yokuhlakanipha kwamabhuku.

Imithi yamabhunu iqakathekile empilweni zabantu abadala . Kungoba balemizimba ebuthakathaka edinga imithi elohlonzi eyezwe ngokukhalipha.

Imithi eyakulezi insuku isithuthukile okumangalisayo. Ngoba yonke imikhuhlane leyi emincane lemikhulu iziyelapheka ngalawo maphilisi.

Usungaba lomkhuhlane ongamangalisiyo loba likhanda elikukhathayo, uyakhona ukuthenga imithi eyesilungwini eyabe ihambelana lalokho okukuhluphayo. Uyahamba kwezindawo lapho okuthengiswa khona leyo mithi.

Usungabe utshaywa likhanda kumbe uzwe iqolo libuhlungu, loba kuyikuyini okuzwayo emzimbeni, hamba esibhedlela uyethola usizo. Uthole ukuhlolwa, lokhu kuzakuphathisa.

Ukugula engqondweni kuyinto ebuhlungu kakhulu. Ingakho kumele kuqakathekiswe ukuthi lapho okukhangelwa kuhlolwa abantu kumele kube yindawo esebenzekayo njalo eyamukelekayo

Labo abantwana abazinikelayo ukuba behambe befundisa umhlaba wonke ngemikhuhlane etholakalayo, bayanceda kakhulu labantwana besikolo ingoba bayabakwazi

Impilo yomntwana omncane iqakathekile ingakho kule qembu elabo dokotela labomongikazi ababona ngezempilakahle zabantwana ngoba abantwana bayikusasa yethu.

Abantwana abancane bayaqakathekiswa ngodokotela labo mongikazi kungoba imizimba yabo iyabe isebuthakathaka, kufanele bahlale behlolisiswa.

Abantwana baqakathekile empilweni ngoba bayikusasa yethu ngakho kumele kube leqhula kumbe iqembu elabo dokotela labomongikazi abakhangela ngezempilakahle eyabantwana abancane

Impilo yomntwana omncane iqakathekile kakhulu yikho ke kuleqembu elabantu abafundileyo abahamba bekhangela ngezempilakahle eziphathelana labantwana abancane.

Abantwana bayaqakathekiswa kulezi insuku, ngenxa yokuthi imizimba yabo ibuthakathaka. Kulula ukuthi babambe imikhuhlane esingabalimaza iyenze ukuthi baphile impilo ezibuhlungu.

Akusibantu abadala kuphela abalo kuhlukumezeka emoyeni kanye lasengqondweni. Abantwana kumele baqakathekiswe labo. Kungoba imikhuhlane leyo layo iyabahlasela.

Kuyazwisa usizi uma ubona izingane ezincane zisehluleka ukuthola usizo empilweni ngenxa yokuswelakala kwezimali, kodwa akusekho lokho sokutshintshile.

Abantwana abancane balemizimba ebuthakathaka. Ngakho kumele kube labodokoteka abakhangela abantwana. Uqobo lwabo. Khona beyathola ukuvikekwa emikhuhlaneni.

Kulequla elokukhangela abantwana abancane . Iqula leli liyabe lilabodokotela, omongikazi Kanye labanye nje abasebenza ngemitshina . Kuqakathekile ukukhangela ngezempilakahle yabantwana.

Usungaba ngumzali ohlala elokuhlukumezeka emoyeni ngenxa yomntwana ohlala egula, kodwa kakungakukhathazi lokho. Kulezi insuku akula mkhuhlane ongahlukumeza umntwana kungela okwaziyo kumbe ololwazi, hamba emtholampilo.

Umuntu wonke ophillayo uyaguga yikho kuqakathekile ukuthi impila kahle yabantwana siyiqakathekise ngoba abantwana yikusasa lethu nxa singabakhangelanga akusoze kube labantu

Abazali kumele bakhuthaze abantwababo bahambe ezikolweni kwazi bani mhlawumbe kwelakusasa bayabe sebengomongikazi labodokotela abazaphathisa umphakathi.

Bonke okumele basebenzise imitshina eyesibhedlela kufanele ukuthi kube ngabantu abalolwazi abafundileyo khona umsebenzi uzabalula njalo abantu bathole ukwelatshwa.

Ubuhle bokuba labantu abafundileyo endaweni lapho okwelatshelwa khona abantu, kwenza ukuthi umsebenzi ube sesiqongweni njalo uhambe kuhle abantu bethole ukwelatshwa.

Kufanele ukuthi abantu ababona ngezempilakahle eyabantu kubengabantu abalolwazi abafundileyo okupheleleyo khona beyaphathisa ngendlela esesiqongeni.

Odokotela bonke kumele ukuthi kube behambile esikolweni baya funda okupheleleyo ukuthi umsebenzi wenziwa kanjani ngoba uma kungayisikho lokho izinto azihambi kuhle

Esibhedlela kudingakala izisebenzi ezilokuzinikela ezikwanisa ukusebenza gadalala besebenzela umphakathi hatshi ukuzisebenzela bona.

OMongikazi labo Dokotela abasebenza ezibhedlela kufanele ukuthi kube ngabantu abafundileyo okupheleleyo njalo babekwazi ukuthi imitshina isetshenziswa kanjani.

Abantu abafundileyo abatholakala lapho okwelatshwa khona abantu. Bayenza umsebenzi ubelula njalo kwenza ukuthi ukwelatshwa kwabantu kube sesiqongweni okuzayenza ukuthi abantu bathole usizo.

Abantu kumele bahlale besidla izinto ezinengi ezitshiyeneyo. Kukanti kumele bazihlanze njalo lokhu kuyaphathela emuntwini kanye lasemzimbeni.

Akuvumi ukuthi uthole esibhedlela kulomuntu ongafundanga uyabe edlala ngempilo zabantu yikho kuqakathekile ukuthi bonke odokotela labomongikazi kube ngabantu abafunde okupheleleyo

Wonke umuntu osebenza esibhedlela kumbe lapho okwelatshwa khona abantu kumele kube ngumuntu ofundileyo. Ofunde kwaphelela ,okwaziyo ukuthi imitshina isetshenziswa njani.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi bonke abasebenza ezibhedlela kube ngabantu abafundileyo okusesiqongweni khona bezaba lolwazi.

Omongikazi labodokotela kufanele ukuthi bathole imfundiso, bakwazi ukuthi abantu baphathwa njani njalo lokuthi bayelatshwa kanjani.

Abantu abasebenza esibhedlela kufanele ukuthi kube ngabafundileyo abalolwazi olujulileyo ngokwelapha abantu abayabe begula.

Usungaba ngudokotela usungaba ngumongikazi okuqakathekileyo yikuthi kumele ubengumuntu ofundela aqeda waphelela lokhu kuyaphathisa ekusindiseni abantu.

Ezibhedlela kudingakala abantu abafundileyo abakhaliphileyo njalo abalobunene sibili, kuqakathekeile ukuthi abaantwana labadala bahambe esikolweni bayefundela umsebenzi wobumongikazi lowokuba ngudokotela.

Kuyinhlanhla ukuthi kube labomongikazi labodokotela abafundileyo esibhedlela kumbe loba kungabangaphi lapho okwelatshwa khona abantu ngoba kwenza ukuthi abantu bathole usizo olusesiqongweni.

Uhulumende kumele afake isandla ,ekuncediseni endaweni ezinjengama khemisi. Ukuze kutholakale imithi etshiyeneyo eyokuthi abantu bathole impilakahle.

Uma uphathekile usuvela kudokotela uyabe ulephepha elamaphilisi okufanele uwathenge ube usuhamba ekhemisi lapho ozathola khona lokho oyabe sukudinga.

Uma uvela kuDokotela usuthwele incwadi leyo ayabe ekubhalele yona uyahamba ekhemisi uyethenga umuthi okufanele ukuthi uwuthole ubusuthola usizo.

Ekhemisi kuqakathekile ukuthi umuntu ahambe elencwadi ayiphiwe ngudokotela angaze azibhalela eyakhe ngoba sengathenga umuthi ongayisiwo

Usungaba lohlupho emzimbeni kube yikuyini lokhu okukuhluphayo ungazizwa umadolonzima ngokuyathenga imithi ezindaweni ezithengisa imithi kasihambeni imithi iyelapha.

Usungabe ulohlupho emzimbeni kodwa ungakwazi ukuthi ungayenzani ukuqeda lolo uhlupho. Lokhu sokukwenzile kwaba lula . Uyahamba lapho okuthengiswa khona imithi eyesilungwini etholakala khona bakunikeze okungakusiza.

Umuntu uma engezwa kuhle kuqakathekile ukuthi ahambe ekhemisi lapho okutholakala khona imithi ezayenza ukuthi athole ukwelatshwa.

Ikhemisi iqakathekile emphakathini kungoba kulapho okutholakala khona yonke imithi eyesilungu oyokusebenzisa uma uphathekile

Uma uzizwa uphathekile uyahamba kudokotela, udokotela uyafika akubhalele incwadi eyokuthi kumele uthenge umuthi onjani ube usuhamba endaweni lapho okuthengiswa khona umuthi ubusuthenga lowo muthi owudingayo

Umuntu onsundu uyaziqhenya ngolwazi alalo njalo akayekeli ukuncedisana labanye abakubo ukuze bathole impilo engcono.

Zonke izindawo ezithengisa imithi kuyabe kumele ukuthi bafake imibhalo eyokulayezela lapho abatholakala khona ukuze abantu benelise ukuthola leyo mithi bayithenge bayisebenzise .

Umuntu nxa egula uyahamba ekhemisi eyethenga imithi. Uyathola kulabantu abasebenzayo abalolwazi, abakwazi ukuxwayisa ukuthi athenge imithi enjani lokuthi athenge inani elingakanani.

Imithi eminengi ijayele ukuswelakala emachemistry uma usiyasinda umuthi kungakho kufanele ukuthi uhulumende afake isandla kutholakale imithi lapha eyabe ithengiswa khona

Laloba kukuncane njani okwenza ungakhululeki emzimbeni .Ungazizwa uphathekile hamba ekhemisi uyethenga umuthi .Laloba kungumuthi owamabhunu uzakuphathisa

Umuntu uma esizwa angani uphathekile kumele ahambe ekhemisi lapho yikho okutholakala khona imithi etshiyeneyo angayisebenzisa ukuze ethole ukwelatshwa.

Nxa uzizwa ulokuphatheka emzimbeni uyahamba kudokothela. Udokotela uyafika akuhlole nxa ebona kuyinto elaphekayo ngamaphilisi uyakunikeza incwadi uhambe layo ekhemisi uyethenga.

Uma ulolwazi olujulileyo ungabi lempakamo ,eyenza ungatsheli abanye ngokwenzakalayo emhlabeni. Okunjengemikhuhlane ,ubazise labo bathole ukuhlakanipha.

Uma uzizwa uphathekile uyahamba ekhemisi uyethenga amaphilisi aphathelana lalowo umkhuhlane oyabe ukuhlasele emzimbeni.

Umuntu engezwa ephathekile kufanele ukuthi ahambe ayethenga umuthi ongamsiza umuthi lowu utholakala ekhemisi lapho okuyabe kulabantu abasebenza umsebenzi wokuthengisa lowo mithi

Usungabe uphathekile emzimbeni kodwa ungazi ukuthi ungenzani kodwa sokulula lokhu, uyahamba lapho okuthengiswa khona imithi, ekhemisi uthenge.

Ikhemisi yindawo lapho okutholakala khona yonke imithi engasetshenziswa ngabantu ukuthi bathole usìzo nxa bephathekile lokho okubakhathazayo kuphele.

Amaqembu abona ngezempilakahle aqakathekile emphakathini kungoba bahamba befundisa abantu ngedlela zokuzivikela emikhuhlaneni .

Amaqembu lawa agoqela abatsha ahamba efundisa abantu abatsha kumbe abadala ngemikhuhlane. Aqakathekile ngoba lokhu kwenza ukuthi imikhuhlane eminengi abantu babeyazi bakhone ukuzivikela.

Kulamaqembu asehamba efundisa abantu ukuzivikela emikhuhlaneni emincane kanye lemikhulu engavikelwa ukugeza izandla loba ukuhlanzeka

Kulezinanakazana ezinengi ezisibangela eminye imikhuhlane esiyabe singayazi kodwa ngenxa yokungena ebulenjini uyakhona ukubuza uzwisise ngezinye izinto ongakhona ukuziyenza ukuzivikela kulezo zinanakazana okunjengobulembu obokufaka ma ulala okwenza ukuthi kungabi lezinto ezi.

Okunye okwenza ukuthi imikhuhlane efana lengculaza ibe isisehla kwenziwa yikuthi kulamaqembu ahamba efundisa abantu ngezingozi zokwenza ucansi olungavikelekanga.

Intsha yakulezi insuku iyenza kuhle kakhulu ngokuhambela abantu bengamaqembu bebafundisa , besabelana bebafundisa ngokuqakatheka kwezempilakahle bebanika ulwazi.

Kulezinsuku kulemikhuhlane eminengi ehluphayo ehlupha abantu abadala. Ingakho kuqakathekile ukuthi kubelamaqembu ahambe efundisa ngemikhuhlane efana leyegazi

Imfundiso enengi abantu abayitholayo bayithola emaqenjini ahamba efundisa ngezempilahle, amaqembu lawa abapha imfundiso eqakathekileyo ukuthi bazigcine njani.

Amaqembu ahamba efundisa ngezempilakahle adlala indima enkulu emphakathini ngoba lokhu kwenza ukuthi imikhuhlane inciphe ebantwini baphile.

Amaqembu awezempilakahle ahamba efundisa umphakathi ngemikhuhlane benza kakhulu ngoba lokhu kuhle kwenza ukuthi kube leminye imikhuhlane abangazivikela kuyo.

Abantu kufanele ukuthi bebekwazi indlela yokuzigcina behlale behlanzekile lokhu kungenzekala uma kungaba lamaqembu ahamba efundisa abantu ngezempilakahle.

Kuqakathekile ukuthi kubelama qhembu ahamba efundisa umphakathi ngemkhuhlane etize esitholakala kulezi insuku baphiwe ulwazi olujulileyo

kuqakathekile ukuthi kube lamaqembu ahamba efundisa abantu ngeempilakahle ikakhulu abantwana abancane sebenakwanisa ukuthi bazivikele emikhuhlaneni ethelelwana ngokuqhawulana kumbeloku bambana

Amaqembu abona ngezempilakahle enza umsebenzi omkhulu ngokuhamba efundisa abadala labancane ngemikhuhlane esitholakala kulezi insuku.

Amaqembu ahamba efundisa ngezempilakahle aqakathekile ngoba athuthukisa impilo zabantu ngokubapha ulwazi ngemikhuhlane etholakalayo empilweni.

Amaqembu ahamba efundisa ngezempilakahle aqakathekile emphakathini ngoba kuleminye imikhuhlane ephathelana locansi okuyabe kumele ukuthi abasakhulayo bathole imfundiso ukuze bazivikele.

Amaqembu awezempilakahle ayenza kuhle kakhulu ngokuhamba exwayisa abantu ngemikhuhlane eminengi etshiyeneyo esihlukumeza abantu loba abantwana kumbe abadala.

Kuqakathekile ukuthi labo abahlutshwa yinzalo bahambe emtholampilo ukuyafundiswa ngalokho okuphathelana labo khona bezathola usizo.

Omama bakulezi insuku sebesenelisa ukuthi babe lezingane eziphilileyo ngenxa yokuqakatheka kwesibeletho lemfundiso ephathelana lalokho.

Usungabe uhlutshwa yisibeletho kumbe ungazali .Lokhu akusafani lakudala ukuthi awutholi usizo .Kulezi insuku uyaluthola usizo oludingayo .

Abantu ababili abathandanayo kuqakathekile ukuthi bahambe bayokwelulekwa bathole usizo nxa kuyikuthi luyadingeka uma sebefuna ukuqala imuli.

Selingabe libhekana lenkinga ezokuthi lizame ukwenza abantwana kodwa lokhu kuyalungiseka, liyahamba esibhedlela liyethola imfundiso ezalixwayisa ukuthi liyenzeni.

Kungaba yikuyini okuzwayo emzimbeni okulobuhlungu phakathi ungazizwa ubanjwa ngamahloni .Hamba esibhedlela uyethola usizo .Abantu abafundileyo kulezi insuku bayakhona ukukuncedisa .

Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ngendlela ezokuyenza abantwana kuthi baqale benze imihloliso ezenza ukuthi utholakale izincinga ezingaba hlupha phambili

Kuqakathekile ukuthi abantu abangomama kumbe abangobaba bahambe bayebona odokotela ukuze kuhlolwe kukhangelwe ukuthi inzalo yabo ingabe imenjani..

Kuqakathekile ukuthi uma lifisa ukuthi lenze ingane liqale lihambe liyeyenza imihloliso likhangelwe ukuthi konke kungabe kume kuhle kusesimeni esilungileyo esingasoze siyenze izinkinga, uma selifuna ukuthi libe lengane.

Ezinye izindlela zokuzivikela emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo yikufundisana ngemikhuhlane leyo ephathelana labantu abesimame labesilisa kwezocansi.

Abantu kulezinsuku sekulula ukuthi nxa belezinkinga zenzalo bahambe esibhedlela beyethola ukukweluleka kanye ukwelatshwa .

Kuyinjabulo enkulu uma umama esiba lomntwana wakhe nxa efika esibhedlela bayamamukela bamncedise ngakho konke, athole usizo.

Abantu abenza ngezemidlalo kuvamile ukuthi belimale isikhathi esinengi, ingakho kuqakathekile ukuthi kube lemithi ekhangelana ngezabantu abenza ezemidlalo.

Abantu abenza ngezemidlalo kuyenzeka ukuthi umuntu alimale ube ungasenelisi ukuthi uyenze lowo mdlalo. Kuqakathekile ukuthi kube lemithi ekhangelana labantu abenza ngezemidlalo.

Abantu abanengi abenza ngezemidlalo kusuka kubenzima uma sebelimele ngoba lokhu kwenza bengasenelisi ukuthi badlale ingakho kulemithi ekhangelana ngezabantu abenza ngemidlalo

Esikhathini esinengi uma ungumdlali kumbe owebhola, kumbe noma yini, kuyenzeka ukuthi ulimale. Kuqakathekile ukuthi ubekwazi ukuthi ungalimala ungasebenzisa iphi imithi.

Uma ungumdlali loba uyagijima kumbe uyenzani okungumdlalo. Kuqakathekile ukuthi ubelolwazi ngemithi ongayisebenzisa Uma usulimele ngoba kuyenzeka ukuthi ulimale.

Kuvamile ukuthi bonke abantu abayenza ngezemidlalo balimale, ingakho kuqakathekile ukuthi kube lemithi ephathisa abantu abenza ngezemidlalo ukuze bathole ukuzivikela

Usungabe uyadlala ibhora kumbe ube ngumuntu ogijimayo kumbe uphathelane lani okudingeka ukuthi ube ugijima kuyabe kumele ukuthi ubekwazi ngemihlobo yemithi ehambisana lalokho oyabe ukudlala.

Abantu abenza ezemidlalo kuqakathekile ukuthi bebelolwazi. olokuthi uma bengalimala basebenzise imithi eyimihlobo bani ukuze basile.

uma ungumdlali usulimele kuqakathekile ukuthi uhambe esibhedlela ngoba uzathola usizo o dokotela bayakwazi konke okuhluphayo njalo bayakwenzela isimo sakho silunge

Abadlali kufanele ukuthi basebenzise amaphilisi layo imithi ngendlela eqondileyo bangaze basebenzise njenge zidakaniswa ngoba lokhu kuzaba phambanisa

Imitshina eyenziwa ngamabhuniu, yiyo eletha ukuhlakanipha osokusiza abantu kulezi insuku. Leyo mitshina iphathisa osesiqongweni.

Indizamtshina iyinto eqakathekileyo empilweni zabantu kungoba uma uphathekile akuthathi isikhathi eside ukuze uthole usizo kungoba amahambelo akhona abalula okumangalisayo.

Sungazithola suzithwele , ungabi lokwethuka. Lokhu yinto enhle iletha injabulo emdenini lezimulwini, ungabi lokwesaba umntwana uyinto enhle.

Nxa ubona kukwehlula ukuthi uhambe ekhemisi ukuyathenga imuthi yamabhunu uyakhona ukuzenzela umuthi wakho owesintu okwanisa ukuthi ukwelaphe khonokhu okuyabe kukuhlupha.

Imithi yesintu yayisetshenziswa langabo khokho bethu lokhu kuveza ukuqakatheka kwayo, njalo kumele lathi sifundisane ngaleyo mithi ukuba yiphi ongayisebenzisa uma uphethwe yisiphi isifo.

Imithi eyesintu iyenza ukuthi umuntu ma engela imali yokuya ekhemesi ayethenga imithi uyakhona ukuzenzela ngekhaya, umuthi wesintu ozamphathisa.

Ngitsho lakudala okhokho bethu babesebenzisa imithi yesintu ngakhoke akumelanga ukuthi siyeyise le imithi. Okuqakathekileyo yikufundisana njengabantu

Ezinye izihlahla esizibona duzane lathi ziyabe ziyi mithi yesintu. Kuqakathekile ukuthi abantu bathole imfundiso ngemithi yesintu ngoba layo iqakathekile.

Imithi eyesintu iqakathekile ,kodwa kumele abantu babe lolwazi ukuthi yiphi esebenzisekayo kumbe yiphi engaba loshefu. ngoba imithi eminengi abantu abayisebenzisayo isingabe ingalunganga kodwa imithi yesintu yona ngokwayo imqoka.

Amaluba loba izihlahla yikho lapho okuthola khona imithi eyesiNtu leyo mithi iqakathekile ebantwini abangenelisiyo ukuthi bahambe eKhemisi.

Leso sihlahla osihlanyelayo namhlanje . Kungaba yisihlahla sani ?Isihlahla sakhona nxa kuyikuthi ngesesintwini siyabe sizaphathisa esikhathini esizayo kungoba imithi emnengi itholakala ezihlahleni ezinjalo

Khula uze ukhokhobe wesihlahla wena owahlanyelwa ngumuntu olenhliziyo ezithobileyo sengathi ungavikela abantu ngemithi abazayiyenza ngawe.

Imithi yesintu imqoka ebantwini abahlala emaphandleni abangakwanisiyo ukuthi behambe emakhemisi ingakho kunele bathole ulwazi ngaleyo imithi.

Imithi yesintu iqakathekile njalo ayikho inzima ukuthi uze uwuthole yikuhamba nje ezihlahleni kumbe amaluba kwaziyo ube usuthatha amahlamvu wenze umuthi

Imithi yesintu iqakathekile ebantwini abangelazo indleko zokuthi bahambe bayethenga imithi emakhemisi eyesintu itholakala loba yingadi kumbe esigangeni ezihlahleni

Okunye okuyabe kuhlupha emzimbeni akudingeki lokuthi uhambe uyebona udokotela. Uyaphonguthi kha nje okungamahlamvana uchole uyenze umuthi wesintu.

Imithi yesintu iqalathekile ngoba uyakwanisa ukuyithola ungakhiphanga imali. Uyabe udinga ulwazi nje lokuthi kumele uyenze kanjani ukuze uyenze lowomuthi.

Usungaba ngumuntu okholelwa emithini eyesilungwini kodwa ungeyisi lemithi yesintwini layo iyaphathisa njalo. Ungayibona uyisebenzise leyo mithi.

Uma ungumuntu kumele uwazi ukuthi izihlahla ziqakathekile lapha elizweni kungoba ziyengeza umoya lowu esiyabe siwuphefumula singabantu

Abantu basendulo babesebenzisa imithi eyesintu lokhu kuveza ukuqakatheka kwaleyo mithi, abantu akumelanga bayeyise kufanele befunde babe lolwazi ukuthi imithi leyi bangayisebenzisa kanjani.

Usungangabi lemali eyokuyathenga imithi ekhemisi. Kodwa ungakhathazeki, ikhona imithi eyesintu ongayenza nje ngamahlamvu atholakala ezihlahleni.

Ukufundisana, lokwazisana lokwabelana kuyingxenye yempilo yethu njalo akusoze kwatshintsha lokhu .Kasihlaleni sinjalo.

Abantu abahlala emaphandleni esikhathini esinengi kubanzima ukuthi bathole imithi ngakho ke kuyabe kufanele ukuthi bangene ebulenjini bakhangele imithi yesintu abangayinga lapho abahlala khona. Imithi yesintu isingatholakala loba ezihlahleni.

Akumelanga ukuthi laloba yiwuphi umuthi owubonayo owesintu uphonguwusebenzisa, qala ukhangele ebulenjini ukuthi akula yini okungenza ucine ungasezwa kuhle.

Abantu kuyabe kufanele ukuthi bafundiswe ukuthi yiphi imithi abangayisebenzisa njalo ivela kuziphi izihlahla kumbe amaluba ukuze bazivikele.

Okuhle ngemithi yesintu yikuthi usungawusebenzisa kungela imibandela .Engenza Ukuthi uzizwe usungasaphilanga kuhle .Imithi yesintu iqakathekile kakhulu ebantwini abansundu.

Imithi eyesintu iyancedisa imizimba kungakho abantu akumelanga bayeyise leyomithi kumele bafunde ukuthi isetshenziswa kanjani.

Imithi yesintu mihle kakhulu ngoba uma uphathekile ungathatha lowu muthi akula okunye okungavuka kukuhluphe kubangelwa yikuthi uthethe lowo muthi.

Imithi yesintu itholakala ngendlela ezilula ingakho kufanele ukuthi iqakathekiswe ayifani leminye imithi ngoba leyi uyenelisa ukuthola ongathenganga

Umuthi wesintu uqakathekile njalo uyakwanisa ukusetshenziswa endaweni ezinengi ezitshiyeneyo kungela imali okumele uyikhuphe esikhwameni sakho.

Imithi yesintu itholakala lula ayifani leyekhemisi ukuthi kumele uhambe lemali ukuyathenga leyo mithi eyesintu uyathatha nje amahlamvu ubusuchola uzenzele umuthi

Okunye okukhathazayo emizimbeni yikuthi asiqakathekisi ukuthatha imithi yesintu .Imithi yesintu iyaphathisa kakhulu emizimbeni ,njalo iqakathekile.

Imithi eyesinstu iqakathekile ngoba iyenelisa ukuthi isetshenziswe ngabantu abangelezo indleko ezokuyadinga imithi etholakala emakhemisi eyabe idula.

Akumelanga uhlukumezeke emzimbeni ,kungoba imithi eyokwelapha leyo mizimba igcwele .Ungavumeli ubuthutha bukuvalele ngaphandle.

Izihlahla kumbe izimbali ziyakhona ukusebenziseka ukuthi kuyenziwe umuthi owesintu. Imithi leyi iqakathekile ngoba usungayisebenzisa kungela imibandelo.

Abantu abansundu kuqakathekile ukuthi babelolwazi ngemihlobo yemithi eyesintu engaphathisa empilweni zabo, lokuthi bangayingcina kanjani ukuze bayilolonge imithi

Imithi eyesintu kuqakathekile ukuthi abantu abalolwazi bahambe befundisa abanye abangalalo ulwazi ukuze kube lokuthuthuka.

Imithi eyesintu ilula ukutholakala njalo yikho kufanele ukuthi abantu bathole imfundiso ngaleyo mithi ukuthi bangayithola ngaphi.

Imithi yesiNtu iyanceda kakhulu kodwa kuqakathekile ukuthi abantu baqale babuze ukuthi lokhu abafuna ukukusebenzisa njengomuthi akula yini okungenza ukuthi bacine sebegula ngenxa yemikhuhlane eminye evelayo.

Imithi eyesintu iyasiza abantu abahlala emaphandleni ngoba bayakwanisa ukuthola leyo mithi kungela imali abazikhiphayo.

Umuntu uyavuka ekuseni athwale ikhuba ahambe ayegebha ahlanyele isihlahla leso sizakuba ngumuthi ngemva kweminyaka elitshumi kumbe itshumi lambili.

Esikhathini esinengi silokufundiswa ngokuhamba sihlanyela izihlahla lokunye nje okuthize esingakuhlanyela lokhu kuyasiphathisa nxa sokuhambe isikhathi ngoba lezi zihlahla ziyenza imithi, imithi eyesintu.

Abantu kumele ukuthi abangene ebulenjini badinge bakhangele bathole ulwazi ngemithi yesintu abangayisebenzisa nje emizini yabo.

Imithi yesintu idlala indima enkulu ebantwini abahlala kude lamakhemisi ngoba eminye imikhuhlane mincane iyabe ifuna nje okungumuthi okuncane

Kumele ukuthi abalolwazi ngemithi eyakudala eyesintwini bafundise abanye abangelalo lolo lwazi khona beyathola ukusizeka labo.

Uma udinga imithi yesintu akuhluphi uyakhona ukungena ebulenjini kuyabe kulolwazi oluphathelana lokuthi imithi yesintu ongayisebenzisa yiphi.

Imithi yesintu kufanele ukuthi abantu bafundiswe ukuthi yiyiphi engenza kube lemikhuhlane ukuba bengayithatha lokuthi yiyiphi engebelapha basale besilile.

Abantu abalolwazi ngemithi yesintu kufanele ukuthi bahambe befundisa abanye abantu abasemphakathini abangelalo ulwazi ngaleyo mithi khona bezathola usizo.

Kuqakathekile ukuthi ungene ebulenjini ufundiswe uthole ulwazi ngemithi eyesintu ungayisebenzisa kungela imibandela.

Kuqakathekile ukuthi abalolwazi ngemithi yesintu babebehamba befundisa abanye abangelalo ulwazi lokhu kuzabaphathisa ukuthi kungabi lesidingo sokube besiya kumakhemisi besiyadinga imithi.

Imithi yesintu iqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ngayo kwaziwe ukuthi yiphi esingelapha lokuthi yiphi okungamelanga isetshenziswe ngoba isingaba ngu shefu.

Imithi yesintu iqakathekile ebantwini abahlala emaphandleni ngenxa yokuthi emaphandleni akuvamanga ukuba lama khemisi ngaleyondlela bayakhona ukuthola benze imithi yesintu

Eminye imithi yentu awuphombi kuyisebenzisa nje kumele uqale ukhangele ebulenjini ukuthi leyonto ofuna ukuyithatha ayisoze iyenze ukuthi ucine uphetheke kakhulu

Uma ubona ukuthi imithi eyesilungwini iyakwehlula ukuthi uyithole, ungatshaywa luvalo. Minengi imithi eyesintwini ungayithola lasegangeni.

Imithi eyasendulo iyasiza kakhulu abantu abadala konke labancane, ngoba leyo mithi itholakala emaduzaneni ezingadini kumbe ezihlahleni.

Imithi eyesintwini iqakathekile njalo okunye okuhle ngayo yikuthi akufani lokuhamba ekhemisi usiyakhipha imali ukuthi uyithenge uyakwanisa ukuzenzela wona.

Ukuhlanyelwa kwezihlahla kuqakathekile ingakho abantu behlala beqonqoselwa ukuthi bezihlanyele izihlahla ngoba kutholakala imithi yesintu engasetshenziswa.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu kungoba ayithathi imali ezinengi. Ayihluphi ukutholakala kunjalo lanxa uhlala emaphandleni.

Ngezikhathi zakudala, abantu babephila impilo ezinde kungakabi labomongikazi labodokotela, ngenxa yokuthi babesebenzisa imithi yesintu abayithola loba lasemagangeni.

imithi yesintu iqakathekile njalo isingaba yibungozi uma abantu besebenzisa izihlahla abangazaziyo kuqakathekile ukuba bafundiswe bathole ulwazi

Indawo ezinjengasemaphandleni kuyabe kuhlupha ukuthi uthole imithi yesilungu ngakho ke ungazizwa umadolonzima ukuthi usebenzise imithi eyesintwini ngoba layo iyakuphathisa emzimbeni.

Imithi yesintu iqakathekile njalo iluphawu lwethu abantu abansundu ukuthi thina kumele sikwazi ukusebenzisa eyethu imithi esiziyenzela yona.

Imithi yesintu iyenza ukuthi umuntu aqine enyaweni njalo uyakwanisa ukuwu sebenzisa ungazange waba lezinye izinto ezimbi ezenziwa ngulowo muthi lokhu yinto enhle

Imihlobo eyemithi eyesintu etshiyeneyo ,iyasiza kakhulu abantu .Kodwa kumele ukuthi kufundiswe ngemihlobo esebenzisekayo .Ukuthi bangacini abantu sebesebenzisa ishefu.

Okunye okuyimikhuhlane akudingi ukut hi uyeku dokotela kuyabe kufuna uthathe amahlamvu uchole uyenze umuthi wesintu ube ususiya zinathela

Kudala abantu kungakabi lemithi ayamabhunu babesebenzisa eyesintwini lokhu kuveza ukuqakatheka kwemithi eyesintwini kasiyisebenzisenini

We sihlahla wena omuhle oluhlaza tshoko. Wena owahlanyelwa ngesikhathi sasendulo kungakabi lemimoya emibi. Imithi ezakwenzwanga izakwelapha abantu.

Eminye imihlobo yezihlahla ayivumi ukuthi isetshenziswe ukwenziwa imithi yesintu yingakho kuyabe kumele abantu befundiswe ngemithi okumele beyisebenzise